Shi wannan hanya ce na sarrafa shinkafa a cikin gida ta hanyan bugun hannu yadda ake amfani da shi a gargajiyance a yawanci yankunan karkara, shi ne hanya wacce ake amfani da ita wurin sarrafa hatsi daga sauran shinkafa, ko kuma datti, ko kuma sauran hatsi hatsi da suka haɗe da shinkafan a cikin gona a ƙauyuka. Ana amfani da irin wannan hanyoyi idan an yi girbi, shi ne idan an cire shinkafa daga gona, shi ne girbi kenan. Shi kuma bushewa, akan busar da ita a shanyata ta bushe, sannan a yi mata sussuka. Sussuka kuma shine hanyar da ake amfani da shi ake sa ta a wani wuri ko buhu, a fili, a gefen gona a dinga bugunta da dogon itace wanda zai sa bayan ta bushe ta fita daga cikin zarganniyar shinkafan. Sannan a yi mata tuba. Tuba kuma kamar turmi ne ake samu a yi amfani da shi, a zuba wannan shinkafar a dinga casheshi, sannan a raba ta daga cikin abunnan. Sannan ana rarrabawa kuma ta hanyar yin amfani da sauran kayayyakin aiki na wuri shiƙa da za a yi amfani da kwando a zuba shinkafar, ana ɗaga ta sama ana sauke, ana zubo ta daga buhu, iska kuma yana ware dattin yana saukar da asalin shinkafar. Shine a taƙaice bayani game da yanda ake sarrafa shinkafa.

Raraba tumatir bayan girbi yana da matukar mahinmanci domin ƙididige su, su tumatir ɗin daga cikin ingantatu da kuma wa'inda ba su da inganci, domin a shirya su zuwa kasuwa, ko kuma ajiyewa. Shi ne amfanin rarabe tumatir bayan an girbe shi. Ga yanda matakan suke na raraba tumatir ɗin. Shiryawa wurin aiki shi ne na farko. Manomi bayan ya yi girbi ya shirya wurin da zai raraba tumatir ɗin shi daga marasa kyau shi ne ya samu wuri kamar inuwa don hana gurɓacewa ko lalacewa na rana bayan zai yi wanan aiki. Sannan kuma ya nemi rarraba ta tsakanin mai kyau, da mara kyau, ya tsintsince su daga cikin masu kyau daga cikin marasa kyau. Sannan Kuma mataki na gaba shi ne ya raba girman su, ya ware manya daga cikin ƙanana. Kowanne ya sa shi a mazaunin shi daban. Sannan marufi bayan ya rarabe ya samu wurin da zai zuba, ya kyautata, ya adana saboda amfanin gaba. Sannan zubar da marasa kyau wa’inda aka tsince ba su da kyau a nemu wuri da yake na sa datti a zuba. shi a wurin a killace shi daban domin cigaba da gudun cuta, yaɗuwan da wasu datti. Wannan shi ne kaɗan daga cikin bayani yanda ake rarraba tumatur bayan anyi girbi.

Yafa maganin ƙwari, shiri ne na musamman da ke bukatan lokaci da kuma yin aiki da inganci domin kare muhali da kuma kare amfanin gona daga ƙwari waɗanɗa zasu dinga cutar da amfanin gona, matakai da yawa akan ɗauka wajen shiri domin yafa magani ƙwari, shiri domin feshi shi ne kamar samun lokaci wanda ya kamata ayi wannan feshin da safiya ko da maraice, haɗa magunguna kokarin nemo ingantantun magunguna waɗanɗa malaman gona suka yadda da shi ayi amfani wajen yin haɗa maganin da za a fesa a gidan wannan gonar domin kasha wannan ƙwari. Bincike na kayan aiki tsaftace bututu da kuma abun zuba magani na feshi cewa suna da cikan kun inganci da lafiya yadda zasu yi amfani ba tare da sun kawo tseko wajen yin wannan feshi ba, tsaftacewa bayan gama aikin feshi, wanke bututu da sauran abubuwa da akai amfani da su da abun nan, kula da kwanan wata na maganin ƙwari da za a yi amfani da shi cewa kwanan watan shi bai kare ba kamar yadda kamfanin wannan maganin ƙwari suka rubuta suka kuma yadda ayi amfani da shi, tunatarwa matake na tsaro, kokarin nisanta waɗannan maganin ƙwari ga yara da kuma dabbobi domin yana cutar da su idan sukai amfani da wannan, suka shaki wannan maganin ƙwari.

Jirgi mara matuƙi shi ne hanya da ake amfani da shi na gwaji ba na ma'aikata ba babbar ma'aikata. Shi ne gwaji wanda ake ti indan an ƙirƙiri na'ura ta hanyar kimiya da fasaha wanda zai tashi sama a yi amfani da shi ta harkar tsaro ko kuma amfani hanyar gona kamar wajen feshi ko bayanai na harkar tsaro da za a tashe shi ba tare da matuƙi ba kamar jirgin sama ya yi tafiya na dogon zango mai nisa ya dauko bayanai ko na hotuna ko na kuma hotuna wanda suke motsi ya dawo da su domin a tantance wannan bayani a aiwatar da shi. Akan amfani da shi kuma ƙasa da ƙasa wajen yaƙi ko kuma waje tura bamabamai na harkar tsaro na sojoji da suke amfani da shi. Sojojin sama ko na ƙasa ko na ruwa ya danganta da irin amfanin da mutum yake da buƙata da shi wannan na'ura da ake kiran shi da jirgi mara matuƙi. Idana aka ƙirƙire shi aka gwada shi kamar a fili domin a tabbatar zai yi abun da ake so kafin a kammar cewa ya yi idan lokacin amfani da shi ya tashi a yi amfani da shi. Kaɗan daga cikin bayani kan gwaji da klƙirƙirarriyar jirgi mara matuki kenan

Cire amfanin gona na tumatur hanya ce da ake amfani da shi na kokari zaɓe jajajye nunannu na daga cikin tumatur daga cikin waɗanda ba su karasa nuna ba. Hanya ne da da ake amfani da ita wajen amfani da kwanduna da kwanuka da kuma sauran abubuwa da ake amfani da su na zuba wannan tumaturi a cikin kunya-kunya ɗaya bayan ɗaya masu ƙyau daga ciki a tara su ba wuri ɗaya sannan a zuzzuba a kwanduna a yi kokarin fita da shi a kainkasuwa domin sayarwa a. Hanyar ciron tumatur da kuma sauran kayayyakin smfanin gona kamar su yarugu da tattasai shi ne a ƙasar Hausa ake kira da sana'ar gwari, shi dai sana'a da akan ɗeba wannan amfanin gona irin su tumatur a sa su a cikin motoci a kaisu wsu yankuna da ba sa iya noma wannan tumatur domin saya da sayarawa kuma amfanin shi na yau da kullun. Tumatur abu ne mai matuƙar mahimmanci ta harkar lafiya na rayuwar ɗan Adam akan yi miya da shi akan yi kuma yayyanka shi a cikin kayayyakin marmari na abinci kamar yadda aka saba yau da gobe. Wannan shi ne kaɗan daga cikin hanyar da ake bi a tantance tumatur ko kuma a kwace shi daga gidan gona bayan ya nuna.

Koyar da manoma na ƙauyuka yadda za su yi amfani da magunguna na aiki a gidan gona, waɗannan magunguna suna bukatar ilimi da sanin yadda za a yi amfani da su. Hanyoyin da akn bi akan ƙara manoma a kauyuka a nuna musu hotuna na iron waɗannan magungunan na kashe kawari wsu kuma suna da amfani wajen kare dabbobi da kuma shi kan shi filin naoma yakan sama kariya na amfani da irin waɗannan magungunan, isan aka tara ma'aikata noma a kauyuka ko kuma manoma akan ba su cikaken ilimi na irin amafanin da za su yi da shi da yadda za su hada shi da kuma tabbatar da ingancin iron wannan magani na kamfanin da ya kamata su yi amfani da shi domin amfanin gonarsu ya yi ƙyau ya bunƙasa. Kuma waɗannan yan magungunan sukan ƙara lafiyar shi wanda zai ci wannan amfanin gonan bayan ya nuna ko an cire shi daga gidan gona an kai kasuwa yana da matuƙar amfani ilimatar da manoma wurin sani irin wannan magunguna da za su yi amfani da shi a gonar nakinsu domin samun bunƙasa na amfanin gona da kuma lafiyayyen abu da zai fita bayan an kammala noma. Kadan daga cikin bayani a kan yadda ake koyar da ma'aikatan noma kenan na ƙauyuka.

Koyar da sababin matasan manoma hanaya ce wanda take da matuƙar mahimmanci wurin samar da mataki na farko shi ne a fahimci me matasan ma suke buƙata, eurin harkar noma me suke so su cimma sannan a fahimtar da su a ilimatar da su ta yadda za su cimma wannan manufar nasu shi ne mataki na farko. Sannan sanar da su yadda za su sama gyara gona, su san yadda za su gyara ƙasar nomansu kafin lokacin yin noman ya yi. Sannan samar da iri ingantaccen a fahimtar da su a ilimatar da su yadda za su sama iri ingantaccen da su yi amfani da shi. Sannnan sanar da su ilimi na gaba samara da magunguna na kashe ƙwari ingantattu waɗanda jami'an hukumar gona suka tabbatar da su da ingancinsu a yi amfani da su. Sannan kuma sanar da su yadda za su yi amfani da harkar kuɗi na shike da fice yadda za sunyi tattalin shi ya ishe su su gudanar da aikin gonarsu lami lafiya. Sannan kuma kare muhallin yadda za su yi amfani da magunguwa su kare muhalli da lafiyar abin da za a fitar na amfanin gona daga ƙarshe. Sannan kuma sanar da su harkar kasuwanci inda idan an cire amfani gonar za a shigar da shi a sama riba mai amfani wannan shi ne kaɗan daga ciki abubuwan da ya kamata a ilimatar da sabbabin matasanmu kan noma.

Wannan shi ake kira da dankalin turawa ko kuma dankalin Hausa, wannan shi ake kiran shi a yawancin Arewacin Nijeriya amma suna da bambanci ta yanayin jikinsu da ɗanɗanon su a baki da kuma hanyoyin da ake noma su da yadda ake adana su. Sau da yawa wani daga ciki za ka samu ya fi wani ƙoƙarin daɗewa ba tare da ya lalace ba. Kamar yadda ake hanyoyujn kwanakin noma su, ya bambanta yawanci dankali na turawa yakan yi wurin noman shi kwana casa'in zuwa kwana ɗari da ashirin kafin a ciro shi ya nuna, Shi kuma dankali na Hausawa yakan yi kwan dari ko kuma ɗari da arba'in a ƙasa kafina a cire shi. Kowanne daga ciki hanyoyin da ake bi a cire shi ana tona ƙasa ne a hankali a zaƙulo shi ba tare da an sa ƙarfe ba ko an yi amfani da abu mai ƙarfi da zai buga kasa domin zai shiga ya fasa ko ya lalata wannan dankali maimakon a ciro shi lafiyayye a kai shi inda ya kamata ko kasuwa domin sayarwa. Konkuma a wanke a adana domin sarrafawa a cikin gida na abinci. Hanyoyin da akan sarrafa su yakan zama irin ɗaya a wani mataki wani kuma yakan bambanta, dukkansu a ƙasar Hausa Arewacin Nijeriya akan soya su a ci da miya ko da wani abu haka. Akan kuma dafa su daban-daban shi ma a ci da mita wannan na dafuwa, ban da yadda akan soya kamar shi na turawa a haɗa shi da kwai a ci akan kuma sa ma yara a cikin abinci domin su tafi da shi makaranta. Akan yi amfani da su a mataki kari na safe ko kuma karin abinci na darensu. To dhi ne kaɗan daga cikin bambanci ko kuma yanayin yadda dankali yake na Hausa da na Turawa.

Shi feshi yakan kawo matuƙar matsala a amfani gona idan an yi amfani da shi ba ta hanyar da ta dace ba, kamar fesa shi a kan ganyen amfani gona ko kuma iccen dake jikin ganyen ko kuma amfani da shi a jijiyar inda amfani gona ya fito yakan kawo matsala da kuma lalata wannan amfanin gona. Amma akan sa shi a inda ya dace kuma ya gyara amfanin gona kuma ya haɓaka amfanin gona. Akan bi wasu hanyoyi na ƙoƙarin kariya daga maganin ƙwari da za a fesa ka da su yi ɓarna ko abun da ya fi haka. Akwai hanyoyi na ido da ake yi ko na aikace da ake yi, akwai kuma hanyoyi da magununnuka domin kariya daga irin waɗannan ɓarna da suke gona. Hanyaoyi na ido shi ne amfani da hannu wajen zaga cikin gonar ana cire lalatattu da wadanda za su kawo matsala ga lafiyayu shi ne tsinta da hannun kenan. Akan iya sa kuma tarko domin kare irin waɗannan ƙwari ka da ma su shigo cikin gona ballantana su yi amfani dabun nan. Akan kuma iya amfani da raga shi ne wanda za a zagaye wannan gonar ko kuma amfani gonar gaba ɗaya domin hana irin waɗannan ƙwari su shiga domin lalata ƙasar gonar da amfanin gona da ya fara fitowa ko su cinye ganyayyaki. Ana kuma amfani da maganunuka ingantattu waɗannan malamai na gona duka ba da izini a yi amfani da su domin ya kare irin wannan gona. Sannan amfani da yawa irn amfani yawa na matsayi da ya kamata mutum ya yi amfani da shi na wannan maganin ƙwari ɗin domin sau da yawa idan aka sama kukusren sa shi da yawa yakan lalata amfanin gona ko kuma idan an sa shinkadan yakan ƙi yinabun da ake buƙata. Shi ne kaɗan daga cikin bayani akan feshi.

Harkar noma a ɓangaren Arewacin Nijeriya inda nake zama yawanci abu ne wanda yake da tafiya da yanayi na lokaci kamar na damina shi ne lokacin da aka fi yin noma. Yawanci watanni ne kamar wata na Mayu zuwa october zuwa watan October nan aka fi samun ruwan sama a Arewacin Nijeriya kuma a wannan lokacin manoma suka fi yin noma da kokari yin shuka da wsu abubuwa da suka jiɓinci noma kafin wannan lokaci. Sannan bayna an yi nom a irin wannan lokaci akan sama na rani da ake yin noma na ban ruwa, yawanci ya fi faruwa da wuraren da suke da ƙoramu ko magudanan ruwa da za su iya ban ruwa daga gonakin su ko kuma noma wanda ake yi na haɗin guiwa wanda shi kamar noma na dabbobi da na shuke-shuke. Akwai kuma noma irin wanda ake yi na matsawa wanda idan an yi noma a wannan wuri shekara mai zuwa sai a matsa wani wuri daban domin samun amfani gona da ya dace mai ƙyau mai amfani. Akwai kuma harkar noma na gargajiya wanda ake amfani da fatanya da adda da suaran abubuwa da ake amfani da su na gargajiya da sauran abubuwa da ake amfani da su na sauran abubuwa na gargajiya a da sannan kuma akwai matsalolin da ake fuskanta a harkar irin waɗannan noma kamar na karancin amfani da kayayyakin zamani irinsu tarakta da manya-manyan abubuwa da ake amfani da su da zai sa a yi noma mai yawa ko kuma matsala na kasuwanci wannan abu da kuma wurin ajiye shi bayan an noma shi ana amfani da wannan. Sannan baya kaɗan mun yi magana akan noma na dabbobi yawancin fulani suke yi irin waɗannan sukan jagoranci dabbobinsu daga wani yanki zuwa wani yanki wani jiha zuwa wani jiha domin samun abinci ga waɗannan dabbobi. Sannan kuma suna amfani da shi wajen sayarwa da samar da nama a cikin ƙasa. Saboda yanayi na tsaro na wannan Arewacin Nijeriya da muka faɗa a yanzu irin wannan ja shanu da fulani suke yi na noma yanzu yana matuƙar wahala, sau da yawa akan killace dabbobin ne a domin nema musu abunci da sauransu.

Yankin da muke Arewacin Nigeria, yawancin irin shukan da muka fi shuka masara, gero, dawa da kuma gyaɗa. Mukan shuka waɗannan abubuwa um da yawa har ma akan fitar da shi ƙasashen wajen domin siyarwa. Noman auduga noma ne wanda yake daɗaɗɗe a Arewacin Nigeria kuma mukan yi shi har yanzu a wasu yankuna kamar su Katsina, Kebbi da sauransu. Akwai kuma noman ginger da mukan yi a Arewacin Nigeria. Kamar jihar Kaduna, muna fitar da citta mai inganci mai ƙyau wanda ko'ina ake neman irinshi a duniya, banda sauran ƙananan kayan marmari da mukan fitar da su irin su tumatur, albasa da tarugu da tattasai, duk muna noma su a Arewacin Nigeria. Waƴannan kaɗan daga cikin abubuwa ke nan. Kowanne kuma mukan yi shi da yawa wanda ya fi na amfanin wanda muke ci a cikin gida har ma mu fitar da shi ƙasashen waje ko kuma wasu jihohi kamar ɓangarori na kudancin Nigeria. Mukan kai musu waƴannan abubuwan. Sannan akwai noma na dabbobi da muke yi kamar shanu da raguna. Mukan kai su Arewacin ko Kudancin Nigeria kuma kasashe da suke kusa da mu, kamar su Kamaru da Ghana da Niger duk muna kai musu waƴannan dabbobi da mukan kiwata da kuma waƴannan amfanin gona.

Yawanci a Arewacin Nijeriya muna amafani da hanyar noma ne guda biyu. Na gargajiya dana zamani ta kowanne daga ciki yana ba da abun da ake buƙata ya danganta da yanayin ƙasar da samun ruwa a wurin da yanayi amafanin gonar da za a noma a wannan wuri. Kaɗan daga cikin hanyoyin da ake bi ana gyara ƙasa domin shiri kafin yin wannan nomar. Sannan kuma akwai hanyoyin da ake bi na mataki kamar yadda za a ayi shuka, kowane yanayi da lokaci yana da yadda ake shukan shi. Sannan kuma akwai hanyoyin da ake amfani da shi na gargajiya da noma wanda ake amfani da fatanya da adda da sauransu da ake yin noma da shi. Akwai kuma hanya da ake noma da shi, akwainkuma hanya da ake sa taki na gargajiya da kuma irin na zamani. Taki irin na gargajiya da ake amfanin da sua akan yi amfani da kashin dabbobi irisu shanunda kaji da sauransu ana sama gona da sai amfanin gona ya fita. Taki na zamani kuma akwai na kamfanoni da ake amfani da su irinsu Urea da Indorama da sauran kamfanini da ake amfani da su. Akwai kuma mataki na cire wannan amfani gonar inda ake amfani da hanyoyi na zamani da na gargajiya a tsinke wannan amfani din kamar su masara, wake ,dawa bayan an tsintsinke shi a cashe sannan a sheke shi sannan a adana shi sannnan kuma a kai kasuwa domin sayarwa. Wannan shi ne kaɗan daga cikin hanyan yadda ake shuka a cikin a ɓangare Arewacin Nijeriya.

Shirye-shiryen noma, ko kuma shiri kafin noma a yankunana arewacin Najeriya ya jiɓanci yanayin abin da mutum zai shuka ko kuma yanayin ƙasa na wurin ko kuma yanayin kuɗi ko kuma kayan aiki da manomi ya mallaka. Yana daga cikin mataki na farko da ake lura da shi wurin shirye-shirye kafin yin noma a arewacin Najeriya. Matakan da akan ɗauka kaman na shirya ƙasa ya ƙunshi amfani da hanyoyi na zamani ko kuma na gargajiya. Farko za, hanyoyin gyara na gargajiya sun ƙunshi amfani da fatanya da kuma adda da sauran abubuwa da ƙanana da ake amfani da sun a shirye-shirye ko na gyara ƙasa kafin noma. Sannan mataki na gaba yin noman kanshi, a san irin abun da za a shuka da hanyan da za a yi amfani da shi wajen yin noman, wajen yin shukan. Mataki na gaba kuma ban-ruwa: Idan daga cikin shirye-shirye da za a yi an san noman ba lokacin damina bane da da da rani za a yi shi, to akan yi kunya-kunya ko kuma fitad da hanya yanda idan an janyo ruwa daga ƙorama zai dinga bi da kan shi yana shiga cikin wannan gonan gabaki ɗaya ya shayar da ita ruwa. Sannan mataki na gaba kuma sa takin zamani ko kuma sa taki a wannan gonan zai dinga bi da kanshi yana shiga wannan gona. Akan yi amfani hanya guda biyu ko kuma hanya ta gargajiya ko kuma hanya ta amfani da takin zamani. Hanya ta gargajiya akan yi amfani da kashin shanu da kashin kaji da sauran abubuwa ake amfani da su wajen baza su a gona a matsayin taki. Sannan kuma cire amfanin gonan, da kuma yin amfani da kaman irin noman da za a shuka a gurin da sauransu.

Sau dayawa a arewacin Najeriya, a kan yi kiwo ko kuma noman dabbobi na gida da kuma na nesa a harka irin ta noma ko kuma kasuwanci irin ta gona a kan yi kiwon dabbobi kaman raƙuma, shanu, da kuma awakai. ahh ƙasa ƙasa kuma a kan yi noma kaman na kifi da kuma kaji da kuma sauran tsintsaye kala-kala. Dayawa arewacin Najeriya sunfi maida hankali wajen noman awaki da kuma shanu domin samadda nama a cikin ƙasa da kuma ƙasashen da ke kusa da ƙasarmu Najeriya. Noma ko ince kiwo na wannan dabbobi ya zama sana'a ko kuma wata al'ada a arewacin Najeriya wa'yanda idan ka shiga wasu ƙauyuka na yankuna na arewacin Najeriya mata ma kan noma irin wa'yannan ko kuma kiwon irin wa'yannan dabbobi su kan ɗaure awakansu a cikin gida su na basu abinci sannan kuma ana fita da su dajika domin kiwo su samu abinci a lokuta kaman damina, idan ciyawa da sauran abinda zasu ci na abinci ya wadata ruwa ya sauka. A kan yi noma kuma ko kiwo kaman na kaji wanda a kan yi su a cikin gidaje da kuma manya-manyan gidajen gona wanda a kan yi su dayawa a arewacin Najeriya. Irin wa'yannan kaji a kanyi su kaji kiwon kaji na gida a kan yi kuma na kamfanoni ko ince 'ƙyan-'ƙyasan inji. Irin wa'yannan noman a na yinsu sau dayawa a wurare a arewacin Najeriya domin samadda nama, da kuma abinci da za'a ci kuma ya zamana harka ne na kasuwanci da a kan yi amfani da shi domin samun kuɗi na shiga na gudanarwa na yau da gobe a arewacin Najeriya. Wa'yannan ba su kaɗai ba ne dabbobi da ake kiwo a arewacin Najeriya, su ne kaɗan daga ciki ko kuma ince waɗanda aka fi su da yawa banda su ana yin wasu ma daban

Shi noma a arewacin Nageriya ko ince matakai da ake bi ta yadda ake kiwo a arewacin najeriya kadan daga cikin wanda zan yi bayani akai su ne kamar kiwan raguna da awakai da kuma shanu so da yawa akanyi kabilu kaman na filani su sukafi kiwan shsnu a arewacin Nageriya sukanyi amfani da lokaci na damina na fitar da su zuwa wurin kiwo neman abinci domin ruwa ya sauka akwai ciyayi alokacin sannan sannan sukanyi amfani da hanyoyi na shekarun baya da aka yi su a arrewacin Najeriya na labi-labi da ake bi a ringa ciyar da dabbobi na shanu da kuma shayar da su duk da wa'yanan lo hanyoyi yanzu ya riga gari ya cin-cinye shi da abunnan amma Gwamnatoci na yanzu suna kokari yadda za su dawo da wannan hanya na kiwan shanu akwai kuma na raguna da akeyi iwanda ake daure su a cikin gidaje a wuri daya a dinga nemo dussa da ciyawa ana ba su shi ma wani hanya ne na kiwan raguna da abunna arewaci Nageriya Akuyoyi akan kiwata su suma wani yanki ne na daban da ake kiwo a arewacin Najeriya ta hanyar daure su ko a gidaje ko kuma sakin su suna tafiya aaa gungiyance isu-isu so da yawa sukanyi irin wannan kiwon a cikin kauyuka ba tare da mai kiwon su ba sukan tafi yawan neman abinci da safiya kuma zuwa yammaci su dawo gida da kansu in kuma ba a gansu ba a kan dan fita ko a kadosu zuwa hanyar gida su dawo shima wani hanya ne na kiwon akuyoyi sanan kuma akan iya daure su suma kaman yadda ake daddau daura tumakai a cikin gida je ana basu dusa da ciyawa suma suna ci soda yawa a arewacin Nageriya haya ne da ake kewan wa'yannan dabbobi domin samun kudin shiga da kuma nama da abinci wannan shi ne kadan daga ciki hanyoyin da ake bi wajan kiwo da irin wa'yannan dabbobi a arewacin Najeriya

kamar yanda nayi bayani a bayanai na nabaya hanyoyin da ake bi ake kiwon shanu a Arewacin Nigeria yawanci hanyoyin muhimman su guda biyu ne shine na farko kiwon shanu wanda akafi sani fulani kabilun fulani suna yi sa'anan hanya na biyu kuma shine hanyan amfanida labi da kuma hanyoyin da ake bi ana ciyarda wa iyannan shanu da kuma shayar da su ruwa a wannan yanki na Arewacin Nigeria (????) kiwo irin wanda fulani suke yi bayani ne ko kuma ince hanya ne da suke amfani dashi wajan kiwata dabbobinsu na kokarin nema musu abinci tare da kada su acikin dajika wurin nemo abinci sau dayawa idan babu ciyayi sukan yi amfani da sandarsu su hau bishiya su kakkabo musu ganyayyaki da abinda ya kamata suci sa'anan kuma sukan kada su zuwa koragu da magudanar ruwa dasuke tafiya a daji domin shayarda waiyannan shanu nasu sa'anan kuma idan yankin kauyansu damina taja baya sukanyi tafiya me nisa su tafi dasu wani wuri ko wani gari da nan akan samarda abinci ko kuma ruwan sha na dabbobinsu duk inda suka samu ko masuguni sukan tsaya su huta da dabbabinsu kafain su kara gaba wurin nema musu abinci domin su kiwata su mataki kuma na biyun shine amfani da labi da kuma hanyoyin ciyarda dabbobi wanda gwanati ta zana tun a shekarun baya a yankunan Arewacin Nigeria duk da akwai ragowarsu har yanzu so dayawa wasu fulani sukanyi amfani dasu ko kuma masu kiwon (raaa) shanu da wannan hanyoyin wurin fitarda da dabbobinsu suje su samar abincin da zasu ci sa'anan kuma su samu ruwanda zasu shayar dasu wannan shi ne kadan daga cikin bayani da hanyar da ake kiwata (??????????????????) shanu ayankunan Arewacin Nigeria

Kiwon awaki yawanci abu ne wanda yake faruwa a ƙauyuka da kuma birane a Arewacin Najeriya. sauda yawa akan yi amfani da hanya guda biyu ne ko kuma fiye da haka a kiwonsu akan yi amfani da wanda akan sake su sui yawo a ko'ina cikin ƙauyuka da cikin gari suna yawo wa'innan ba su da buƙatar tanadar musu da abinci ko abun in dai aka sake su da kansu suke zuwa su nemi abincin da za su ci su sha a wannan ranar sai dai su dawo gida su kwanta a kwai kuma wani tsari na kiwo da aka ɗaure su daga wajen gida a wuri kusa da maƙwabta in da wuri yake da ƴan ciyayi ko ɗan shuke-shuke a ɗaure su a nan wajen a nan za su dinga ɗan yawo suna tsince-tsincen abincinsu ko kuma adinga kawo musu ko suna ci daga wannan dake kusa da su ya wadace su har zuwa yammaci ka ɗau a sake su su dawo gida a kwai kuma yanayin kiwo da akan yi na awakai su awakai ana amfani da su wajen samun kuɗin shiga da kuma samun nama a Arewacin Majeriya. domin awakai abune wa'inda suke haihuwa da wuri suna haihuwa sau biyu a shekara suna yawan haihuwa fiye da ɗaya biyu har zuwa uku ma, wata. to irin wannan kiwon da ake amfani da shi sauda yawa akan yi shi domin samun abin shiga da kuma yanayi na tattalin arziƙi shi kiwon awaki abu ne mai matuƙar muhimmanci da samun riba idana na yinshi shi ya sa da yawa a Arewacin Najeriya mata ma kan ɗaure su a cikin gidaje su aje awaki da bunsuru da ɗan taure da kuma abun nan su dinga haihuw a suna samar musu da abinda za su ci daga abinda sukai amfani da su na abinci ko masa ko dussar masara ko na gero ko na dawo sannan su ci a smara musu da ruwa ko na rijiya ko kuma na ɗan wani ƙorama da ke kusa da gida a nan za su iya kiwonsu su rayu sui ta hayayyafa kuma ana amfana da haihuwansu. domin siyarwa da samun isasshen mama. a cikin wannan yanki har ma da wani yanki da ke kusa da su a shisshigar da su. wannan shi ne kaɗan bayani kaɗan daga cikin bayani na yanda ake kiwata akuyoyi a yankunan Arewacin Najeriya.

Yadda ake kiwon alade a yankunan Arewacin Najeriya ko kuma in kira su da jam'in su yanda ake kiwon aladu a yankunan Arewacin Najeriya so da yawa an fi kiwon aladu a Arewacin Najeriya a ƙauyuka hanyoyi daban-daban ake bi, yanda ake kiwon aladu a ƙauyuka ya banbanta da yanda ake kiwon su a birane so da yawa a ƙauyuka akan kiwon su ta hanyan sakin su suna yawo a cikin gari da cikin unguwanni da kwatoci suna samun abinda zasu ci haka ake kiwata su, haka suke girma, haka suke haihuwa haka kuma ake kama su a siyar ko kuma waƴanda suke ci su kama su ci shi kuma yanda ake kiwon alade a cikin birane, hanyoyi ne ake amfani da su na zamani kuma akan kiwata su da yawa ne kaman manyan gidajen gona sukan yi su yanda ake haihuwan su ko ake kiwata su a cikin yawa so da yawa akan killace su a dinga saman musu da abinci allurori irin na magungunan dabbobi likitocin dabbobi su kan zo su daba su su kan samu wannan lura fiye da waƴanda aka kiwata su a ƙauyuka waƴanda basa samun wannan lura na maganunnuwa da allurori sannan kuma sukan fita da ƙoshin lafiya da girma da cikakken nama fiye da wanda aka kiwata su a ƙauyuka so da yawa kuma banbancin addini da al'ada a Arewacin Najeriya yakan kawo yanda ba'a kiwata alade ko aladu a wasu yankuna amma yankunan da suka gamsu da shi suna kiwata shi ta waƴannan hanyoyi biyu da na lissafa ne ko sakin su gabakiɗaya ko kuma kiwata su a killace wannan shi ne kaɗan daga cikin bayani da zan iya yi na yanda ake kiwan alade ko kuma aladu a yankunan mu.

kiwan kifi a arewacin najeriya hanya ne da ake amfani dashi wajan lura kifaye tun daga ƙanana har zuwa domin su kai mataki na ci ko na siyarwana kasuwanci da sauransu hanyoyin d ake amfani dasu wajan kiwan kifi akwai kiwan kifi na cikin rami da akeyi wanda kirkirarshi akeyi zuba mai ruwa a dinga kiwan kifin a ciki akwai kuma naƙatami da akeyi wanda guri ne wanda yake da ƴar ƙaramar korama akanzo a zuba mai kifi ana basu abinci idan ruwan wurin baya yankewa shima ana iya kiwan kifi ta wannan hanya akwai kuma hanya na gidajan gona da ake amfani dashi wanda ake killace kifayan a wuri ana basu abinci ana kiwata kifi ta wannan hanya sannan kuma a dai wannan gidan gona kuma akwai hanyan da suke amfani dashi na kiwata kifi tare da amfani da kiwan a kaji wanda idan anɗaura kaji a kejinsu ko ince wurin kiwansu a sama akanyi wuri na kifi a ƙasa wanda idan sunyi kashi abinda sukayi kashi kuma na kajin sai ai amfani dashi ya misalta ya zama abinci kifaye suma su rayu dashi shima wani hanyane da ake kiwan kifi dashi akwai kuma kiwan kifi da akeyi a cikin rijiyoyi da gidajan mutane wanda suke nemo kanana kifiye su zubasu a rijiyarsu su ringa basu abinci yau da gobe ana ɗeban ruwa kuma ana ɗiba ana ganin kifi ana zubama kifi abinc kumai a haka suke rayuwa su girma harna a ringa kamsu ana ci ko ana siyarwa shima wani hanya ne na kifi kiwan kifi sannan kuma kiwan kifi ya zama sana'a hanyane na neman kuɗi ko ince na kasuwanci a yankunan arewacin najeriya siyasa akwai hanyoyi da yawa da ake kiwan kifi wannan kaɗan daga ciki ne na lissafa na yanda ake kiwan kifi a arewacin najeriya amma banda wa innan akwai sauran hanyoyi daban daban da akeyi wa innan sune kaɗan daga ciki

Kiwon kaji hanya ne da ake amfani da ita wajen lura da kananan kaji, kyankyasar inji daga kanana har zuwa girma, wayanan sune kaji wanda ake kiransu da kaji na girma na ci ko kuma kaji na kwai, akwai kuma kaji na gida, na hausa da aka kiwa ta su kowanne daga cikin wannan kaji yana da hanya da ake kiwon shi, kaman kaji namu na gida na gargajiya, yawanci basu samun irin wannan kulawa da wayannan kaji kyankyasar inji suke samu saboda su sun riga sun saba da yawo a sake su a cikin gida, dare yayi su zo su kwana a ciki kejin su, wani ma basa ma shiga kejin a tsakar gida su kan kwanciyar su gari ya waye, a dan watsa musu gero, ko dawa su tafi yawo, da 'ya'yan su su tafi yan tsince tsince haka ake kiwata su har su girma, su abin nan, amma kamar kiwo na kaji na inji, akan killace su ne a cikin keji ayi nesa da wuri ne kwatami ko datti ko bola wanda zai iya gurbata yanayin su su kamu da wasu cututtuka, akan yi musu allurori da magunannuwa lokaci bayan lokaci ana basu har su girma lokacin da zasu samu satuttuka hudu zuwa biyar, shida, bakwai ya danganta da irin girman da ake bukata su yi, sannan a cire su a samar da nama da ake bukata, idan kuma na masu yin kwai ne,, su ma akan kiwa ta su a dinga basu abinci da zai sa su kwai har kusan watanni shida zuwa bakwai kafin su fara yin kwai amma sa sun fara yin kwai kuma shikenan wahala ta kare, zasu yi ta saka kwai, kullum ana kwashewa, sai ya zamana cewa hanayar kasuwanci ya bude, sannan kuma bayan sun dade suna yi aka gaji akan kwashe su, su zama kuma nama, a cinye a lokacin ko a siyar, sannan kuma a zu ba sababbi a cigaba da samar da kwai kaman yadda aka saba ana yi, wayannan hanyoyi kadan daga ciki kenan akwai sauran hanyoyi da ake kiwon kaji a yankunan are arewacin Nigeria.

hanyoyin da ake amfani dashi wajen yima kaji da kifaye da shanu da akuyoyi magani hanyoyi ne da suke da yawa kaɗan daga cikin hanyoyin da ake bi a yankunan arewanci nigeria wajen lura da lafiyar wayanan dabbobi dana lissafa sune akwai hanya na basu magani ko kuma na hanya na kariya daga kamuwa daga cututtuka ko kuma hanya na basu abinci wanda zai haɓɓa ka abincin su da lafiyan su da kuma hanya da ake bi wajen haɗa iri ko kuma haɗa kwayoyin halitta domin fitar da wani iri ko kuma haihuwan wani irin na daga cikin su zai zamana mai amfani mai girma mai kuma bada abinda ake buƙata a ƙarshen yin wannan kiwo din kaman noman kaji yana amfani da basu magani a farkon sati biyu zuwa uku da sasu sannan kuma ana amfani da kaman kiwon kifi shima akan basu magani kaman na kaji wajen lura da harkan kamuwa da cututtuka yana daga cikin lura da kamuwa da cututtukan su idan ɗaya ya fara alamun yin farin kashi sai a kokarin cire shi daga cikin ya'uwan shi domin kada ya shafa musu wannan cutar suma su farayi kuma idan aka gwada cire shi a lokacin da aka lura ya fara zakaga da taimakon Allah sauran basu kamu ba shi kuma an ware shi gefe an bashi magani ya samu lafiya ya zo ya cigaba da rayuwan shi cikin yan'uwan shi haka mataki na bashi su magani wanda zai sa su cin abinci da ƙarfafa girman su kaman idan sun yi kai wasu satuttuka nauyin naman jikin su kafafuwan su bai iya ɗauka kaman na kaji akan basu magani inda zai ƙara musu ƙwarin ƙashi wanda zasu iya miƙewa suyi tafiya komin nauyin jikin su sannan kuma amfani da dabaru na zamani na ƙoƙarin haɗa iri domin ya bada kibi wanda ake buƙata mai girma mai lafiya mai saurin girma haka yake a kiwon kaji da akuyoyi da kuma shanu wannan shine ƙadan daga cikin bayanin yadda ake inganta lafiyan wayanan dabbobi ko kiwon wadannan dabbobi a arewanci nigeria

Wannan magana ne a kan yanayi, ko kuma kashe-kashe na ƙasa. Da yawa, yawanci arewacin Najeriya, muna da yanayi na ƙasa, irin wanda yake da yanayi a haɗe guda biyu. Wani lokaci, kaman ƙasan mu a jijjiƙe take, sannan kuma tana haɗe da ɗan yashi. Idan kuma ana maganan can-can arewacin Najeriya, wuraren su Katsina, Sokoto, da kuma wuraren su Maiduguri, su sunfi ƙasa irin ta mai haɗe da ƙasa wacce take da yashi, irin wannan yankunan. Amma kamar tsakkiyar arewa, suna da jiƙaƙƙiyar ƙasa ne, ko kuma in ce haɗin gwuiwan guda biyu, me jiƙaƙƙayar ƙasa, me ɗan haɗe da kuma yashi-yashi kaɗan-kaɗan, itace irin ƙasar da ake amfani da ita, a irin wa'innan yankunan. Ko wanne daga cikin ƙasa, yana ta yana yuyuwa ne tare da yanayi, na damuna, ko kuma na rani. Idan yanayi na damuna ne, so da yawa kaman tsakkiyan arewacin Najeriya, ƙasas su tana jiƙewa, saboda yanayin ruwa na sama, da yake abun nan. A wasu yankunan kuma, zaka samu ko da anyi ruwan, bayan lokaci kaɗan, saboda ƙasan ƙasan ta tsotse ruwan, sai ka same shi kaman tsandauri wa'innan yankunan. To, duk da haka, zaka same ta ita ma tsandaurin, idan damina yayi nisa takan jiƙu, ta ɗan yi laushi, ta zama kaman wani yanki na ƙasa, wanda yake me jiƙaƙƙe ko da yaushe. Amma irin wa'innan yankuna, da na faɗa na can gabashin arewacin Najeriya, suna da ƙasa ce wacce yanayin ƙasa ne wanda yake mai tattare da yashi, sun fi amfani da ita, ko da anyi ruwan sama, lokaci kaɗan zakaga ƙasa ta shanye wannan ruwan. Kuma um suna da tsandauri fiye da sauran yankuna.

Ai' idan ana maganan babban dabara da ake amfani da ita, da ze ba da amfanin gona me yawa a yankunan arewa chan Najeriya, shi ne babu maganan amfani da takin zamani shi kadai ne hanya tidai tilo da za a yi magana ya bada amfanin gona me yawan gaske. Duk wata hanya wace ba ita ba ana iya dace ya bada amfanin gona me yawa ana kuma rashin dace ya bada amma in dai kai amfani da za, takin zamani inganttace, wanda malaman gona suka yadda ayi amfani dashi Toh da yawa gaskiya ba a cika samun rashin nasara ba so dayawa kuma aka yi ana samun abin da ake bukata, shi ne amfanin gona me yawa sannan kuma, yayi lafiya ba tare da kwari ko wasu abubuwa sun cinye shi ko sun lalata shi. Irin wadannan dabaru da ake amfani da su, wajen habbaka abun da za a cire daga cikin amfanin gona ya danganta daga yanayi na kasa. Shi yanayi na kasa idan kasa ta zamana cewa tana da yashi da yawa so dayawa na farko, yin noman ma ko shukan baza ka yi shi da wuri ba sai ka tabbatar ruwan sama ya sauka sosai, ya jika kasan wurin kafin ka fara yin maganan shuka ko yin noma a wurin. Sannan kuma, wurin da ake fara yin noma, ake fara ruwan sama da yawa, shi kuma baza kayi saurin sa mai takin zamani ba sai ka jira wannan ruwa ya jika abin da ka shuka ya dan ta da shi lokacin da ya dan ta da shi ya zamana yayi kwarin da zai dau takin zamani idan ka sa mai, cikin kwanaki kadan zaka g ya mike yayi girma, ya fitar da ganyeyeki yayi yabanya me kyau anyi sha'awa sannan kuma idan kaman masara ne ya fara daukan goyo kankace me gona tayi kyau tayi ban sha'awa wadannan sune hanyoyin da ake amfani da su wajen amfani da yanayi na kasa da kuma shirin amfanin gona ko samun amfanin gona

Shi idan ana maganan kwararowar hamada abu ne wanda yake faruwa sakamakon um zaizayewar ƙasa da kuma fili ko kuma faɗi na gona na mutum ko na manomi idan ana maganan yanda mutum zai kare gonar shi daga kwararowar hamada, ko kuma zaizayar ƙasa irin wannan hanyoyi ne da ake bi daban-daban kaman akan yi amfani da yanayi na ƙoƙarin kare wannan ƙasa na gona daga yankewa tana faɗuwa akan yi amfani da yanayi na ƙoƙarin tare wannan ƙasa daga zubewa amfani da magungunan ƙwari ko kuma magunguna na feshi da suke ake sawa a gona suma suna da irin nasu illa da suke ma ƙasan da kuma amfanin gona akwai dabaru da akeyi wanda idan anyi shuka bana a wuri akan matsar dashi zuwa wani ɓangare na gona wannan matsawar da akeyi shekara bayan shekara yakan taimaka ma ƙasan ya ƙara ƙwari ta maida ingantattun abubuwa na gina jiki da yake wannan ƙasan da ta rasa sakamakon amfani da wannan magungunan ƙwari wanda idan ba'a matsa ba aka yi shi a shekara, aka ƙara maimaita shi a shekara,a hankali sai ya kashe um ingantattun abubuwa da suke tattare da wannan ƙasa wannan yana da mutuƙar muhimmanci lokacin da ka bada hutu na shekara guda ba kai noma a wannan wurin ba, ka dawo shekara mai zuwa zaka taran da ƙasan ta inganta kanta da kanta yanda zaka iya samu kayi noma me kyau ka fitar da kuma amfanin gona me kyau waƴannan suna da yawa dabarun da ake amfani dasu wajen inganta ƙasa domin fitar da amfanin gona me kyau to amma waƴannan sune kaɗan da zan iya faɗi a wannan taƙaitaccen lokaci

Idan ana maganan samari a arewacin Najeriya, ko kuma gudunmawa da samari suke bayarwa a harkar noma a arewacin Najeriya gudunmawa ne wanda ba matuƙar ƙaramar gudunmawa suke bayarwa ba. Sukan bada gudunmawa ta hanyoyi da yawa su hanyan yin noman kanshi, kasuwancin noman, da kuma, zamanantar da aikin noman kanshi, daga yin irin na gargajiya da ake yi na noma zuwa mayar da shi noma na zamani, duk wannan ya na daga cikin aikin samari da suke yi. Idan ana maganan cigaba na harkar noma ba ka isa kayi maganan cigaba ba tare da ka shigar da samari a cikin wannan tafiya ba, domin in babu su ma tafiyan ba ta yin yanda ya kamata. Wurin yin noman kanshi sukan ɗauki lokaci mai tsawo wurin yin aiki a gidan gona sannan, kawo cigaba wurin ƙirƙire-ƙirƙiren ma'aikatu ko kamfanoni da suke gyara shinkafa suke tsaftace ta duk daga cikin gudunmawa ne da waƴannan samari suke bayarwa a harkar noma. Wajen kasuwancin shi samari ne sukan ɗoki amfanin gona daga wannan ƙauye su kai shi wannan ƙauye daga wannan ƙauye su kai shi wannan kasuwar ƙauye su yi cinikin shi, su siyar da shi. Domin idan waƴannan manoma da suka noma wannan amfanin gona ba'a je an siyar da shi ba zai zaman musu asara, babu kuma cigaba a wannan harkar noma. Wanda ya ɗauki ma amfanin gona yaje ya siyar ma da shi a birni ka biya buƙatunka na rayuwa yau da gobe aiko ba'a isa ayi maganar harkar noma ba ba tare da faɗin irin gudunmawar da ya bayar ba wurin cigaba a wannan harkar noma. Shi kanshi yin noman idan ka na magana kashi hamsin da wani abu ko in ce fiye da rabin manoma yawanci samari ne saboda su ke da ƙarfi a jiki da ƙwarin gwiwa da za su iya yin wannan aiki har daga farkon shi har ƙarshe. Domin noma aikin noma ko kuma sana'ar noma ba na raggo bane, se jajirtaccen namiji, se tsayayye, shi ne irin aikin da samari ko kuma gudunmawan da samari sukan bayar a harkar noma a arewacin Najeriya. Kuma wannan ba shike nan ba kaɗan daga ciki na lissafo akwai saura da yawa da wani fanni na noma da suke shiga su ba da gudunmawa.

Wasu yankuna a arewacin Najeriya ana barin mata su yi mallaki filin gona. Dalili da ya sa ake barin su ana barin su ne domin su ma duk inda maza suke noma su ma su na ƙoƙarin yi shi ya sa ake barinsu su mallaki gona. Duk da a wasu yankuna kuma ko ƙauyukan arewacin Najeriya za ka ga ba'a barin saboda bam-banci na al'ada da yanayi na wurin da kuma addini, yakan sa a barsu a cikin gidaje sai dai maza suje gona su noma abunda za'a ci, su kawo musu su ci. Amma wasu yankunan kuma akan barsu suje, su mallaki gonannakin su ko kuma su mallaki yankin da za su noma abunda suke so su noma. Ko dankali, ko masara, ko shinkafa, ko gero. Kuma idan suka yi za su cire, su kai kasuwa su siyara babu wani matsala. Amma yankunan da kake gani ko kuma ba'a cika barin mata su mallaki wannan ba, za ka samu bam-banci ne na ala'a addini, da kuma al'adu saboda ba'a saba matan suje gona ba. Maza aka sani da zuwa gona su ke yin duk wani aiki na ƙarfi sai dai acire amfanin ganar a kawoma mata su kuma su niƙa, su sarrafa, su yi abincin da za'a ci. Wanda kuma za'a kai kasuwa, su kai kasuwa, su siyar da shi, sannan su kawoma matan kuɗi suyi amfani dasu. So alal aƙalla duk inda kaga mace ta mallaki gona, a yankunan arewacin Najeriya ya danganta da yanayin wurin da irin ƙauyen da su ka taso. Inda kuma kaga ba sa mallaka shima, ya danganci irin waƴannan matsaloli da na lissafo, amma banda wannan da yawan wurare gaskiya su na mallakan filayen gona, kuma suyi noma. Wani ma mallakinsu ne amma za kaga maza sukan ba kuɗi suyi aikin, suyi komai kamar irin gidajen gona na zamani manya-manya, sune irin wanda za kaga su ka fi mallaka, a kuma inda addini da al'ada ya hana su, su zo su yi ginin sai su mallaka da kuɗaɗensu kuma maza su dinga musu aiki a wannan gonar that is, kuma su ma su na yin noma kaman yanda maza suke yi, kawai bam-bancin wannan kuɗi da suke biya ayi musu ne, waƴannan kuma za su ɗauka su yi da kansu. kuma komin za ka ɗauka kayi da kanka akwai inda sai ka biya ma'akata an ta ya ka yin wannan noman domin a samu abunda ake so cikakke.

Hanyoyin da manoma suke bi a arewacin Najeriya wurin ƙoƙarin cimma manufa na samar da abinci a duniya hanyoyi ne da yawa. Amma kaɗan daga ciki, sune shin idan aka yi maganar samar da abinci na duniya wanda ba ya yankewa shine duk manomi ya san da cewa zai yi noma na damina da kuma na rani. Idan ka yi irin wannan noma, zai zamana a shekara koda yaushe kana cikin noma kenan. Noma abinda zaka ci kuma zai wadace ka har ka siyar shi ke kuma zuwa ya gabatar da abinda ake samu na amfanin gona wanda ba ya yankewa a cikin duniya ga baki ɗaya. Duk manoma su ka zamana su na irin wannan noma na rani da na damina za ka samu abinci ba ya yankewa a wannan yanki, kuma ana noma koda yaushe ko da damina, ko da rani sannan ana ƙoƙarin cire wannan amfanin gona domin a kaishi kasuwa ayi cinikin shi a siyar, da kuma ƙoƙarin faɗaɗawa daga matakin da ake zuwa mataki babba, saboda samun kuɗin shiga da ake yi koda yaushe da abin nan, duk inda manomi ya sami kuɗi, idan ya noma eka biyar wannan damina ya zo kuma yayi na rani. Idan damina mai zuwa ya zo sai ya ibi eke goma yayi ƙoƙarin faɗaɗawa, ya ga abunda zai yi. Irin wannan faɗaɗawar, shi ke samar da abinci cikakke na tsarin yanda ake neman samar da abinci a duniya, tare da, ba tare da yankewa ba. Saboda idan ana maganar samar da abinci a duniya akai maganar noma wanda ba ya yankewa ko an gama magana shine maƙura, shine kuma hanyar da zai bayar da abinci isasshe, wanda ake so. Da yawan arewacin Najeriya su na yin noma irin wannan, na za, na damina, da kuma rani, domin samar da irin wannan abinci kamar yanda hukumar samar da abinci ta duniya ta gabatar ko kuma take so a rinƙa gabatarwa.

Yawan jama'a ko kuma haihuwa ƙaruwan jama'a a ƙauyuka da wuraren da ake noma yana daga cikin matsalolin da kawo ƙarancin samun filin noma a yankunan Arewacin Najeriya da kuma yawan buƙata na abinci shi ma yana kawo matsala wajen samun wurin yin noma domin yawan buƙata na abinci yakan sa mutane wa'inda ma ba sa noma su koma su ce za sui ko ɗan filin da kake da shi in kana da ecra goma sha biuyar ne da kake nomawa wani zai zo ya nema ko ya siya ko yai haya na ecra biyar daga ciki ko goma yakan rage ma manomi mai faffaɗan gona ya koma yana yi a ƙaramar gon a ƙaramar gona wannan yana daga cikin matsala sannan akan sama yanayi na canjin yanayi shi ma yana daga cikin abun da ke zama matsala wurin manoma a Arewacin Najeriya a kwai zaizayar ƙasa shi ma wata matsala ne wacce take zamar ma manoma a a cikas a yawancin manoma da suke noma ayankunan Arewacin Najeriya Akwai kuma ƙarancin amfani da kayan zamani na noma wanda shi ma wani abu ne da yake ma manoma cikasa aArewacin Najeriya Kamar amafani da tractor tractor da sauran kayayyakin zamani na gona hanyoyin da ake feshi na maganin ƙwari ko feshi na gona ga bakai ɗaya da amfani da ɗan ƙaramin na'ura da ke kamar jirgin sama da ake lura da shi ta hanyar na'ura a hannu a tada shi sama ya yi zagaye ya yi feshin wannan maganin ƙwari ya dawo kuma abin da ɗan'adam mutum zai yi kwanaki yana yi in ka tada wannan na'ura zai feshi duk faɗin gonanka acikin ƴan awanni kaɗan ko kuma a rana ɗaya wa'innan suna daga cikin abubuwan da suke zaman ma manoma matsala a Arewacin Najeriya daɗin daɗawa kuma shi yawan jama'a yana daga cikin abin da ke kawo ka ga ana samun ƙarancin irin wa'inanan abubuwan saboda ehh fita cirani ko karkara da mutane suke yi wannan shi ma yana matsar da mutane daga in da ba sa nan su koma in da suke in da kuma suka koma a kai yawa za a samu ƙarancin amfani da filayen noma.

Hijira ko kuma fita ci rani yana daga cikin abubuwan da suke kawo ƙarancin samun abinci yawanci a Arewacin Najeriya tafiyar samari ko kuma in ce barin samari daga ƙauyuka zuwa birane domin neman samun hanyoyin tattalin arziƙi na ci gaba yana daga cikin abun da ke kawo barin filayen noma a ƙauyuka ba a noma su sannan a ƙarshe ya kawo ƙarancin abinci sannan daɗin daɗawa shi kanshi amfani da yanayi da zai ba da dama a yi noma isasshe ƙasa ta wadatu da abinci wannan abun wannan tafiyan samari ko mutane ko barnsu daga ƙauyuka zuwa birane yana kawo cikasa, wurin samar da isassahen abinci, sannan ita kanta ƙasar ga baki ɗaya ma yakantura ta tana so ko ba ta so takoma harka shigoda abinci kayan abinci daga ƙasashen maƙwabata ko kuma ƙasashe na waje wa'innan abun duk daga sakamakon barin samari da filayen noma ba a noma wa shi ke kawo ƙasa tana so ko bata so ta tsinci kanta wurin shigo da abinci wannan kuma shi ne babban illa da yake kawo ƙarancin abinci sannan kuma rashin tsaro na abinci ya samu a cikin ƙasa yunwa zai iya ƙaruwa a cikin ƙasa sakamakon duk wannan tafiyan jama'a da barin ƙauyuka da suke yi ko kuma da barin noma filayen noma da suke yi zuwa birane domin neman a hanyar sana'o'i a wa'in da ba na noma ba. Saboda haka wannan tafiya da samarin suke yi ba tafiya ba ce wacce zai amfanar da ƙasa illama ya maida al'amura na harkar samar da abinci a ƙasa cikin yanayi mawuyaci wa'innan in so samu ne samarin nan su zauna su noma filayen noma na ƙauyuka ta hanyar da za siu wadatar da ƙauyukansu da garinsu da kuma ƙasarsu da isasshen abinci wannan shi ne hanya na samar da abinci a ƙasa wadatacce amma duk in da aka ce a ƙasa ana samun irin wannan hijira ko kuma tafiya da ake yi zuwa neman arziƙi a cikin birane alal haƙiƙa idan kana neman wuri ko kuma ƙasa ko yanki da yake da rashin tsaro na abinci idan ka samu wannan an gama.

Idan ana maganar hijira ko kuma ƙaura da ake yi daga ƙauyuka zuwa birane tabbas yana ɗaya daga ciki abin da ya ke haifar da rashin samar da lifin noma cikin birane wannan abu da ake magana ƙaura da ake yi daga ƙauyuka zuwa birane ya zamana matsala da yawancin jahohin Arewacin Najeriya kamar su Kano Maiduguri da su Katsina yawanci irin wannan tafiye-tafiyen da mutane suke na birane ya tafi da filayen noma da yawa mataki na gaba kuma wannan komawa da suke yi yakan haifar da yanayi da ke sa akoma ana yayyanka filayen noma suna komawa gidajen zama da kuma kamfanoni da ma'aikatu saboda zama birni da wurin yake yi shi ma yana haifar da matsala wajen abun sannan shi kanshi tsadan fili yana ƙaruwa idan ƴan ƙauyuka suna hijira suna ƙaura suna dawowa birane yana sadar da tsadan fili Yar ƙaramar filin gona da za a siyar da ita ƴan kuɗi kaɗan sai ya ninninka kashi biyu kashi uku saboda yawan masu buƙata a kuma fannin noma yakan haifar da ƙarancin filin noma da kuma samar da wadataccen abinci ta yanayin wannan ƙaura da mutanen ƙauyuka suke yi suna dawowa birane. Sannan ita kuma birnin tana cika kuma ta koma tana buƙatar filayen noman da za ta noma ita ma ta samar da abincin ta sa ta ci kuma gare ta da yawan Arewacin Najeriya sun sama irin wannan matsalolin ƙauran da mutane suke yi na ƙauyuka suna dawowa birane kuma a harkar noma shi ba matuƙar matuƙar koma baya ne dangane da irin wannan abubuwan da suke faruwa ba shi ne kaɗan daga cikin bayanin da zan iya yi yanzu duk da akwai sauran nbayanai na irin waɗannan matsaloli da suke faruwa na tashin mutanen ƙauyuka zuwa birni amma wannan shi ne kaɗan daga cikin da zan iya bayani a wannan lokaci.

Ai idan ana maganan harkar tsaro irin koma baya da ci baya da ya kawo a harkar samar da wadataccen abinci a yankunan Arewacin Najeriya to ai shi ne jigo kuma shi ne kuma jagora na kowace irin matsala domin a halin da ake ciki idan babu wannan tsaro babu wani abu da zai tafi na harkar noma. da yawa sakamakon rikice rikicen Boko Haram da kuma aa ƴan fashin daji ya tsunduma yankin da nike zama Arewacin Najeriya a cikin koma baya na harkas tsaro ta abinci wanda ba ma a iya zama a shiga noman a yi sannan a samar da abincin da zai wadatu a buƙata sannan Yan ƴan waɗanda suka samu yankunan da suka noma hara amfanin gona ya fito idan aka zo girbewa sau da yawa sai ka tsinci cewa su wa'innan ƴan fashin dajin sai su tsuga milyoyin kuɗaɗe su ce sai an ba su kafin a cire wannan shi kuma manomi in har ya ga abin gonarshi yayi kyau ya biya wannan kuɗin to fa acikin wanna kayan abinci shi ma zai ƙara kuɗi don ya cire kuɗin shi da an fashin daji sukai mai fashi na sakamakon kayan abincin shi da ya noma kafin ya girbe kuma wannan abun zai kawo tsadan abinci a kasuwa sannan kuma tsadar abinci zai kawo ƙarancin abincin a hannun mutane wannan idan ana maganar tsaro shi ne komai gaba da harkar noma ko samar da wadataccen abinci idan babu tsaro ba bu in da za a iyayin wani abu ko a samr dawani wadataccen abinci ko ma a iya noman wadatacce wanda ya kamat wannan shi ne babban misali wanda Arewacin Najeriya ta tsinci kanata a irin wannan yanayi da muke ciki a yanzu ko tsadan abinci da ake magana a yankunan Najeriya yawancin filayen noma na Arewa da ba a iya noma su sun zama a banza sakamakon rashin tsaro ɗan'adam bai isa ya shiga ba ballanata a kiwata wasu dabbobi ko shanu kiwata su domin har shanun ma suna sace shi ba ma su hana a yi noma ba kiwon shanu ko nom, an shanu shi ma wani hatsari ne ko tashin hankali a yankunan Arewacin Najeriya idan ana maganan babu tsaro daomin ba wanda zai iya shiga yai wani abu a wannan yankuna.

Shi samar da abinci me gina jiki yanayi ne, wanda ya ke paruwa sakamakon irin bukata da wannan ɓangare su ke da shi na koƙarin samar da wadatacen abinci ya kunshi yanayi na samar da abinci wadatacen issa ga wannan abincin sannan samar da kuma abinci me gina jiki da kuma rashin yankewan samar da wannan abincin be maana abincin ya kan samu acikin ko wani lokaci duk a na iya kiran shi da tsaro na harkar abinci. Noma abinci me gina jiki ya kan samar da tsaro na abinci ta hanyar da ya zamana a ke da bukata kaman noman dankali na hausa ya na da ga cikin abinci me gina jiki da a ke noma shi a wasu yakuna na arewancin Najeriya noma shi kuma dayawa da rashin yankewan shi yana na da rikicin samar da wadatacen abinci a wannan yanki. Sannan kuma a kan yi amfani da noman wake ko farin wake ko jan wake dukkan su abinci ne waenda su ke da gina jiki saboda su na da dauke da sunadari da su ke gina jiki yanda ya kamata a rayuwa na dan adam ire-iren waennan abubuwa da akan shuka a kan shuka su domin neman kudi gina tatalan arziki da kuma samar da abin shiga ga waenda su ke noman waennan abubuwa idan mutum ya noma wannan abu kaman wake, da shi dankalin hausa da sauran abunbuwa na shuka na gina jiki su na da ga cikin abunda a ke bukata saboda amfanin su wurin gina jiki na dan adam a na siyan su da wuri idan mutum ya shuka su, ze tsira cikin karamin lokaci kuma ya samu kudin shi cikin karamin lokaci banda wannan kuma yin si dayawa, shi ma matsayi ne da ze samar da abinci wadace wadatace acikin alumma da mutum ya ke rayuwa wannan kadan kenan da ga cikin bayane wurin noma abinci me gina jiki domin samar da wadatacen abinci.

Ba zan iya cewa na halaci wani horo na harkar aikin noma ba amma abinda na sani cewa halatar horo na samun ƙwarewa wajen harkar noma abu ne wanda ya ke taimaka ma manoma wajen harkar cigaba da ayukan noman su da kuma gudanarwa shi wanda ya halici horo na harkar gudanar da aikin noma ya kan samu nasara da hanyoyi kamar guda biyu zuwa uku, ko ma fiye da haka ze iya samu nasara wajen ƙwarewa na gyaran kasa noman shi sannan kuma ze iya samu ƙwarewa wajen kariya da ga cututuka da su ke kama amfanin gona da kuma magunguna da ya kamata ya pesa Sannan kuma ze samu yanda ze haɓaka abubuwan da ya ke nomawa ya fitar da su da yawayan da ya kamata sannan kuma ya samu hanyar kasuwanci mai kyau yanda ze tsara idan ya fitar da amfanin gonan shi ze siyar da shi cikin karamin lokaci duk waennan abubuwan samu horo na harkar ayukar gona shi ke bawa mutum dama yayi wudanar da waennan abubuwa ko kuma in ce ya samu nasara a waennan abubuwa dukkanun su mun dan tabba kadan da ga cikin irin amfanin su idan mutum ya samu ƙwarewa wanda ya samu horo na harkar sanin kasa da ya kamata ya noma ya kan yi dabaru na irin matsawa idan banna ya shuka a nan barayi ba shekara mai zuwa kuma yayi matsa wani wuri daban ya yi domin ya ba wa wurin da ya yi bara samun hutu da haɗewan kasa yanda ya kamata yanda idan ya dawo shekara ta uku wannan wurin ya kasar wurin ta hade ta yi kyau, tsannan ze sama amfanin piye da yanda ya samu a bara wacan haka samun ilimi na magungunan peshi da kuma kariya da ga cututuka shi ma ya kan kare gonan shi da ga apkawa cikin irin wannan cututuka da sauran abubuwa da za su rage me abunnan. Sannan samun tsari na yanda ze siyar da amfanin gonan shi shi ma wani mataki ne, da a ke samu idan a ka samu horo da ga ciki.

Ni kayin kai na bazan iya cewa na halarci wani ƙwarewa na harkar aikin noma ba ah tsari irin na ƙwarau na tsari da ake karantar wa na harkar noma amma a shekaru biyu zuwa baya na damuna ko kuma na harkan noma da aka gudanar na tabbata cewa akwai abin da zanyi bayani na canji ko kuma na cigaba da aka samu a wannan fanni a tsakanin wannan shekaru biyu da suka gabata idan ana maganan yanayi na noma dole na fahimci cewa yanayi na damuna shine lokaci da ya kamata ace mutum yayi noman shi domun zai samu sauƙi na wahalan banruwa da sauransu sannan kuma yayi shirye-shirye sharan gonanshi kafin ruwa ya sauka da zaran ya sauka ko mina shi ya daidaita sai dai maganan shuka da kuma fara tsuro wan ta da ƙoƙarin lura da ita yanda zata girma idan ana maganan kuma haɓɓaka abunda mutum ya noma ne ya ƙaru ye yawa ye abunnan tabbas di shekara idan kayi shekara ta gaba idan ta zo kana ƙara lura da inda matsalolinka suke ka gyara ka cigabaddasu a haɓɓaka su fiye da na bara waccan tabbas! shekaran da ta wuce um shekaran nan da muke ciki ta ƙare tafi bariya waccan wacca akai noma domin lura da wasu abubuwa na matsaloli da aka samu kaman feshin maganin ƙwari a lokacin da ya kamata ƙoƙarin kare shuka daga kamuwa daga cututtuka da sauran su wasu abubuwan zasu faru a shekara na farko ba tare da ka san su ba ko ka shirya musu ko sun auku kwatsam tare da wasu dalilai na canjin yanayi da sauran su toh idan ka lura da wannan a shekara kuma da zata kamata zata gabata zata zo sai kai ƙoƙarin kariya daga wa'innan abubuwan shi ne zai taimaki harkar shukan ka da kuma gonan ka ya fito lafiya sannan kuma ka siyarda shi ka amfana yadda ya kamata